tenne basera hiittoonni minnoonniho minu kuni biifinse minnoonnihu maaho horonsi'nanniho kuni maa leellishanno aleenni qolle gannoonni borro mayetaate ise hiittoonni hiittoo qalamenni borreessinoyete tini konne danise hiittooho yinummoha ikkiha ikkiro tini hoteellete mannu sagale itate horoonsi'ranno baseete

kawicho mannu maaho horonsi'ranno baseeti agatto hiittoota afi'nee mayinnino lonsoonni ise agattotini hiittoote mannu maaho horonsi'raate mannu tenne agatto horonsi'rannihu loosu gedenaanni ikko looso eate albaanni shiima yanna sho'ma sho'mate horonsi'rannote

supermaarkeettete yine xawinsoonni xawishshi mannu egenne horonsi'ranno gede gworroonni borro tenne konni minira iimaanni qolle gworroonni borrootini mannu afeda horonsi'ranno gede kaadhitannote

akisoonete dikkubba horoonsi'ra lowo geeshsha danchate akisoonete dikkubba horoonsi'ranno manni lowo horoo afi'rinota cee'ranno tenne akisoonote dikkubba horonsi'nonnihu garu babbaxxinoha ikkanna konne akisoonote dikkubba horonsi'neemmohuno baxxino garinni dancha

adonna adote sirchi suuqe tenne suuqe mannu afannohu iimaanni qolle gannoonni borro ikkitanna qooxeessiseno lowonta biiffannonna injaanno garinni seesiinse biifinse illeteno la ate baxxisanno garinni loonsoonni base ikkitanna tenne suuqera hasi'noeta adonna adote sircho afi'nanni baseeti

kalichoo tini maaxawissanni mayi howaante afi'naanni ubaseeti tenne basera miinae howaante hiittoote isa tini hiittoo garinni hawinanni howaanteeti tenne mootimmate kilektiroonikisate howaante yineemmohu isi hiittoote

kaameelaa hirranni tenne basera hirranni kaamelubbaa lowoonta horo uyitannota ikkitanna jawanna shiima yine hirranni kaame lubbaa heedhannoha ikkanna kawichoo afi'nanniho waante mannu danchu garinni annoho waante ikka see anfoommo tenneho wante see afi'neemmohu kaameela hirranni baseraati

tenne adonna adote sircho afi'nanni base attono mininke giddoo ce'ne woxinoommo saadanni ikkanna tenne adonna adote sirchi giddoadote giddoo afamannoricho hidhe woy mine ce'ne horoonsira dancha ikkitanno

dagate afaansha shiqisha dagate afaansha shiqisha dagate afaansha a hasiissanni konne dagate afaansha shiqisha wydagate afaansha a lowo geeshsha horo uyitannota ikkitanna konne dagate afaansha aa

gobbeedi daddali borronna woxu soorro kesiketenne gobbeedi daddalo lowo manni lowo daga daddalitanno daddalo ikkanna umonsa woyyeessate hattono woxe miinjirate dadda'lanno daddalooe

kuni maa horonsi'nanni suuqeeti tenne suuqera afi'nanni horo hiittoote tenne suuqera uyinanniti horo mayinniiti mise maahono horonsi'nannite tenne suuqera uyinanni horo lowo geeshsha danchate tenne suuqera uyinaati horo maati yinummaa ikkiro mobaalete baankinge uyinaanni suuqqubbaa ikkitanna tenne mobaalete baankinge horoonsi'rano dancha

boondubba boondubba tenne abbine dirrinsoonni basera babbaxxiyo garinni biifinsenna seesiinse loonsoonni uduunni ikkitanna huddirate qiidaho dambete dassitanno uduunubbati

kunni daddali widoonni itioophiyu giddo loonsoonniha gobbara qollee soate gobbaanni loonsoonniha kawa qollee abbate horonsi'nanni konne daddalooti lowomanni horo afi'ranno

gobbeeri daddali biironna hoxxu soorokaisi kunni gobbeeri daddali gobba gobbanniwa xaaddanno gede assannoha ikkanna kunni gobbeeri daddalo foronsira danjae

konne agunna sagalete mine iyaanno borro borreessinoonniti borro hiittoote isse qooxeessira noori maati maa xawissanno baseetti yinummoha ikkirottini haqqicho mannu qiissi're foolishi're teese ofollanno base ikkitanna hattono dargu qiidadonna biifado darga illeteno la ate baxisanno darga ikkasi leellisha

konferaansubbate ineemmoti mannu duuchu gamba yee magano magansi'rabbase ikkitanna maganu qaale macciishshintanna lowo manni wole gobbanni hatto bapa xiteho safarinni daye macciishshanno yannara kalaqantanno koonferaansubbaatti

gobboommo aimate xwishshi kde biirubbagobboommo ayimmate xawishshi kaalde biirubba yineemmoti mannu hitte gobba teessaanchoo tiro xawise leellishanno kaarje ikkitanna tenne kushshianni base gobboommo ayimmate xawishshi kaalde biirubba yinani

agunna sagalette mine agunna sagalete mine yaanno borronni borreessine aleenni gannoonni konni minira agonna sagale hatto afi'naanni base ikkitanna bonne agunna sagalete mine horoonsi'nanno manootino lowoonta huwaanteensa dancha ikkitinota ceedhaanno

baanketenna gutu maamara baanketenna gutu maamara yineemmoti baankete giddoonni afi'nanniho waante ikkitanna baankete giddoonni afi'nanniho waante mannu gamba yee afi'rannoho waante ikkitanna tenneho waanteno lowo geeshsha uyitannohoro danchate

adonna adote sirchi suuqe adonna adote sirchi suuqe tenne basera afantannoha ikkanna aleenni qolle gannoonniti borro adonna adote sircho afi'nanni suuqe ikkitehota leellishshanno tenne suuqera batinyo garinni coommaanna illete la ate baxissanno garinni loonse shiqinsheeti adote sirchinni fultannore ikko ado leeltano

aggu mine ineemmohu amannu agattote horoonsi'rannore ikkanna konne aggu mine babbaxxeho garinni loonse shiqinshanni agattoo heedhaha ikkanna tenne agatto horoonsi'ranno mannino woxeensa baaxxe horoonsi'rannooha ikka anna xawisano

baankenna gutu maamara konne baankenna gutu maamara lowo manni horonsi'rannoha ikkanna baankenna gutu maamara lowonta horoonsidhanori lophitino gobbara ikkanna konne gutu maamara horoonsira lowonta dancha ikkittewoota xawissanno

aale baatooshshu hayyo dijitaale baatooshshu hayo yineemmoti yanna lo'ittu gariinninna tekinoloje apitanno gariinni mannu horoonsi'ranno doo gubba dijitaale baatooshshu hayo yine hoshshinanni tenne baatooshshu hayyoo horoonsira lowwonta dancha ikkitihoota kennammu noceo

kuni kaameeli hittoohohiittoo manni horonsi'rannoho baxxeyo garinni horonsinanni kaameela ikkanna hattono konne kaameela horonsixannori holise'uwoy agaroshshe mannu qoossoo agartannoreeti

isoorteisipoortete yanninati imannu umosi agadhate hattono lowoo bisu kaajjille afi'rate holonsi'ranota ikkitanna babpaxxitiho gari ispoortete dani hee'raannoha konneno kaase godo lao hattono babbaxxeho gariinni loonseati ispoortete dani no

ollaanete hidhanna hirate hayyo ollainete hidhanna hirate hayyo tekinoloje lophitu garinni gobba babbaxxiyo garinni lophitu garinni hattono horonsi'nanni horo ikkitanna ollayinete hidhanna hirate hayyo lowo geeshshan n

tenne kaameela hirry ibbsera lowo geeshsha qooxeessiseno biifannoha ikkanna konnee qooxeessase biifinsenna seeziinse illete la ate baxisa garinni qixxeessinenna muqineessine worroonni ubbase

tenne basera inteemmo itanni sagalenna attono hanganni agatto babbaxxino garinni loonsoonnita affi'nannita ikkitanna tenne agattonna tenne loonsoonni sagalle injiino garinni shiqinonke shiqiinshe nanke inteemmo base ikkaseno xawinson